gammo dere assiy izas oonateta qoncisada wogi diisii haysa nuni beeshi duridi dizaabeti wogamaa yoo woykko dugguza maayle guppishe beettees

issi keehi lo7i uttiza bollara issi adde hemitishenne iza miyelikka miiti diizanne baajaje miyeera biitti moekko laagishe diiza qoncises

hayssa noossi yalaga machanayti beettoosana izikka isi yuho asa maytursi olishi mokko gizaa tamarseshe gizanayta qujise

hayssa nuussi beettisay aas giikko daro miisha caaniza makini eqqisanne izappi guyira cora macanne attuma nayti giikko aayti eqqizi puda xeeli shi beettis

Hayssa nuuni daydagizoy asi miikko ura attuma nayti tookko ase kaayuni sooni simmiza nayta guyen biiza wogga asikka bettishe dees.

hayssay yuussi xeelishe keehi lo7es hayssanikka asameyti maana uyanonne keehi paashkanasi xeeliode keehi lo7iza izakku qiza miyen keehi maati beette

issi keettane oytu nayti wobbara untidi isiisi woykko inda sintara eqqala tamarsishe diisa esgidi diisa nayti keehi coori beettis

haysani cora misiley bolla bettishenne nam7u indeti uttizanne issi addi madirkini komputere oyqizinne maykin haasayishe diza bessees

Hayssa none beeshe diisay haagegiikko irimookkidi diisa milatisi gidisheka coraassi iisife uttiza kitaweekko gastasa hayssambe iddi deettees.

Hayssa nuushi metizayaze miikko issi dugqane giddoni issi keehi cora gidiza naytosi issi inda hokkada bira ummishe issi addeka he bira ceelishe beettes

Hayssa nuni beeshe diisay cuura machanne atumasati dumma dumma dimerara diisa maayu maayedi isii aho demba muntika izaa gunqu sibesse

Hayssani issi keehi cora gidida oosancha wuykko kawo oosancha beettes izikka paydon keehi coranne issi qorqoro oorata keetta beettees.

issi sohoni coora asi puttiza coora asa issi keetta woykko qorqora keetta madaninne mita giddon digisa issi adde kareta soofe maayli bari naa7u kushe denti tamarsshi des

hayssa dumma dumma duga godisanasi dumma dumma mayoo maayidane dumgusa surudida asati sa7aan cilila bolla ootii kata miish bitte

Haysa nuusse cora inloti meetusana izikka issippe tukke essishinne shaasha shaashe diitay biittisi iza mienka issi adde saame oyqidi eqiza izaa beyayta daawess.

hayssani oge doonan maarara poota oykkidi eqqiza nayti beettisi izikka issi katamappe gadi giida sohon beettizanne oge doonan eqqida yilaga nayta

hayssa nuussi beeshe beettida suhoy asa nayti katamanan yoo diiza ootili gidini albance sooni beettiza kiihi lo7i ekkida sogokko

hayssani keehi cora gidiza dumma dumma mayo mayidanne wolqqi wurizo asa woykko cima gidira asati koxe oykki uttidaashen issi addey giddon eqqidi kushe dentti beetes

Hayssa nuni beeshe keehi metotida maca asati bari hoobeni kareta shaashe woottidanne boddena katta midi diisa gayshe naytikka izaara dees.

Hayssani gaammoderen beessida attuma asi issipe maatan uttizanne issi issara haasayishe diizaa qoncisiis izapfekka issi adde bullukko maanu uttis

Issi aaho keeta giddoni kawo oosanchati bali mooballi oykkidi uttizanne sintta odidi diza adde xeelisha diza ha misiley qoncciisis.

Hayssa nuusi beetisayasigikko issi birooni kawo oosanchati maarara ubota uydin uttizanne iza sintanekka haatti haylandera diis.

Hayssa nuuni beeshe diiza oyddu addizi issi ba qeedidi doosana izikka meelaso hon kiida haattappe cu7i kiishin ayze hagegidi malalettishe beettis.

hayssa duuni beyeshe dhiise dabbadumma bolla dabbadumma sanutan qaacisa waykko misile kessida toossa dereyasa giddon beettisa oomo hiida asi beettishe dees

Hayssa muussi beettize aazi giikko issi qi do7e diisa gaara maaran eqiza yelaganaytinne izan dizaa maca maytikka sharpe guloti ottizanne issi naya haa xilishe boetes

hayssa moonni beishe nuusi deettiza oyddu mayti keehi lo7o sona iza qoolinka dumma dumma wode ehido gidenna benni asi qachida xaaley qasheti uttizi bee

Hayssa muussi beettizay hasigikko nam7u baggara soqu giida derenne salo7y beettees iza nape nam7appe giddon diiza haatti kogishe beettees

Hayssan isi inda tama bollani mijirawu kaydaweekko wuddinawu kayda diissaarakka miigda waykisara beitta

haysan nuussi beettizay aaze giikko dumma dumma maayo meraara diza mayida qeeri macca nayti issipe baalaa bonchiddinne ufayttidi diza be7ashe days.

Hayssan nusi beettizay aaze giikko goyno keetta kareeni issi maccasiya gayshe na7a idimma uttada issi naa sinttanara bayzaydda diza izakka qoncce.

Hayssan tanni berashewekko selashe diisaya iseeygikko nam7u addeti issiso hoonwekko magrakem eqkisi isika nungusa maayidi haasayeli di betees.

Hayssan issi dere bolla eqqaza manera kusheni bootta oykkidanne qope woottida camma aattida borsa tookkida issi lo'isa naya beettoos.

Hayssa nuni beesheweekko xeellishe issi xoqugida dereppe garsabaggara cura gita aawati dunguza maayli baynta kushenne qasseka maata oyqiza cora asi beettes.

hayssa nuni xeelishe nuussi beettizay aazi giiko issi shuchcha giddone cora asi diishinne izaappe nam''ati sintara zanxilla oykidi i bukkish diisa bessees.

hayssa noossi beettizay azigiikko beni wode gammo wogani asa mmooti uttanassinne issife toppanass go7a immiza oyndee hayssa beettia

Hayssai nuuni bhayodi keehippe zo''ida beesako haysanekka saloyi beettees dere beettees mita beettees wara ka buykka beettees.

Hayssa diizaa si sohoni cura asi afala laddishi woykko kire giigissishe diiza wosanchata bessiesi iza giddonikka xeelie diiza asay keehi cuura.

Hayza nuni xeelli shee heedzdzu indezi maarara eqqiza giti mitosona izikka iri bukkees woykko awi awades izappe dembezagani zandilla oykkidi eqqida iza beyays.

Haysane nayti isipe uttizi baala bunchishi diizaneti bettesi iza sintanika daabboy shaashay sinen tokkenne gida asay beettishi nam'o nayti uttizi.

Hayssa nuni beeshe diissa ichasho addefi doosona izikka sintani toora sahajj addeni gammo mikko dorse woga qoncisida ooso otishe beettiza qoncisee.

Hayssa nuni xeellish dereppe garsara cora addenne inde gidiza dumma dumma mayo woykko dunguza mayida qoobe guttara bari kushen maata woykkida cora asi beettis.

Hayssa nuunni be ishi nuussi beettizay aazi dhiikko hatta giddofe kiyida aasa woykko mole geetetteda hasohonmi shuketi giigidi beettees

hayssa nuussi beettiza issi bitaney suufe kareta maayidee bariyayfeen mala silemootisi issi maadaneke bollani coua makropooni sinta beetes

hayssa nuussi beettida asati kar biitta asakku nam7u attinne nam7u inti hayssan beettishini iza miyanikka dumma melara diiza cora bandidi beettees

hayssa nuni bayashe diizee azi giikko dumma dumma numo waaley go7a immiza saani issi adde kushe wottizi xeellishinne eskishe diiza bessees

Hayssa nuni beeshe woykko xeellashe diisay aziigikko nu timirt ministere oonatetta qomixisida misile hayssa ani amarattonne ingilizato doonan xaabettihate

hayssa nuussi beetizey aasidiikko nam7o bitaneti kareta issmala suufe maaydi hayssan eqqizaagitinne izaafe guyera toppe bandirinne mitti beettish dees

Hayssa nuni xeelishin nam'u cita kaa'iddi diisa too koaase kaasanthati aahu dembar ka'iddinne koaaze phonqish diiza nam'utikka kafi biitta ashakku.

hayssa nunni bayashe diizo misiley issi adde issi ashagulute woyikko asi asa milatisi midhido aay geetetti daari bolla lo'eti xeelishe beettees

Hayssan taani xeellaydda woykko be7aydda dizo issi bitaney kushe gakkigaw wogga jaakketa woykko sako medhara diza koote mayidi ba kushe nam7a issippe gattidi ba ayfen manaxxire wothidi dizakko.

haysan nuni beeshe diizaa heessu attuma nayti woykko gasta asati kare beetta asa gidisa giiti ba duho been samayawe qoro wottidi ha xeellishe beettees

hayssan beeshe diizee azeeygikko nutoppen diizaa abba gidipi geetetti daasso hookko ayzaafe sintarakka diiza hatti wolqama gidini keehi yashida qodise

Hayssa musi isi miishi bolla girqida bolla kaqetes beettize izikka aaziy mossi giikko maaburate beennamana woykko wolqa haa beyanassi go7ees

issi keehi lo7isa asfaltera woykko ogeera issi adde haa simmidi yiishenne ya ogeyu shuunikka maaburatenitti beettizaage keehi qonce

Hayssa nuni biisheweekko xeellash diizoya aaze biikko dumma dumma so hoossi maabrate efid diiza yohonne iza matanikka toppe bandira meridiizo misimeettes.

Hayssa nam'u asati beettoosana izikka moobaale selelashe woykko beeshe beettisi iza sinthan ha simma moobaalenikka daro asasi ko'a imbus iza suupe beette

hayssa tani beyash diizaysi aazr giikko isi keehi lo7ida qorqorokita miyeen miti maati ciishshinne izappe kareera biiza maawurate mitinne ogey betes

Hayssa nuunu be7ishe diiza macca asati dungguza mayo mayidi quma issippe uttizi miidi diza macca nayti keehippe lo7oosona izikka dizo keettikka lo7ees.

hayssa muosse weetizay aasse miikko quma keetakko hakuma keettan katea kataa kareera suufe hootize biitifi izappe kareera heensumeti beitossuna

Hayssan nus keehi dhoqa ketti beettisi iza matanikka kanti dinikko hematidi diiza naytikka deessi hayssankka diiza xuufe awash bank getettida

hayssa nuussi beettiza misile bolla issi addi bootta shuraabe maydi ba kushen makiropoone inqiti haasayi shi diiza mini beettes dizapegeera suufekka dees

Hayssa nuni xelishen nussi beettize aze gikko issi metosidawekko wolqi baynna asa nayta maaddid diiza asati beettosuna izikka shancaara zaytenne haynandeera immiishe

Hayssa muusi beettizay azize gikko issi keehi loyeta lo'ida naya suupe zo'o maa'ada xoqa camma woottada hayttan mobale woottada uttizanaya beettawus.

hayssa nuni beettishe azeygikko issi keehilo iza simintoketa kareni oyde lastike uttizaage beettisii izikka merara paydoonikka ichasha gidishin melekka salo meya

Haysani issi gela7ooneya huuphe yetaga boota koote maayada moobaane baani kushen oykkisa isa beettawusu issippe guyera diizaykka birhan bang geetettidi amaraton saafatti

Hayssa nuusi beettizay aazin digko issi bindane issi adde dokko zaaridi birdinber aywoqin giisa amaratto suuge toossara wottiza izi beettes.

hayssan issi heeran isipe kaben untiza woykko tukke uyi didiissa yerara nayta bessis izamiyeenikka si adde woykko bitani agappa oyqqini zokko zaarida izi beettes

Hayssan nuni be'sha diisa asse gikko keehippe giigi uttidaagi biittees. Maarara diisa asayinne keeththan maabirate shuboy issippe bettees.

hayssa nune xelishe cora assi isspe utidi haasayiti diislza nayta bessiis iza giddonka issi addey qoppishe woykko ha xelidi qophe wottida iza beettis

hayssa nuussi beettiza makine ambulanse iza bollakka dumma dumma zo meran xaafeti uttida amaratonne ingilizato suufe bessida izi hayssan beettes

Kayssan keehi cora gitida asi beettees izikka issi suufi makina bolla haqeti uttizaaga xeelishinne keehi malalettish bessida hayssa qoncise.

Hayssa nuuli beeshewykko xeelishe diizay azidiikko cora makini guira diishin sinta baggara dumma maayo maayda urdu addeti meettishi diibtis

Hayssan nuni ehishe issi danoy gakkido heerassi haatta ekidimmida makini beettishe iza minjenikka issi maay7oy woykko ooso maay7o maay7ida addezi yaaha woxxishe beettie.

hayssa nuussi gita attuma asati issippe laaxa woykko katta midi diizaagiti beettosuna izikka miisa gizida miiti maydo maayo mayidi bootta woykko zo'o

hayssa beettida keettaykko pooqe keetta izikka zo'o qalame teeyetizanne iza miyeera wogga ooge dishe miyeeni maati mitti bessida

hayssa diisa cura asi maci attomi dumma dumma merara diiza mayo maay7da asi beettis iza giddonikka dumma dumma saani kaameera yetsa bolla beettees

hayssa nuusi beetiza isiketi axe gikko heedzdzu phekara diiza hasuhuykka aysigikko nam7awekko heza diiza naynti isife nababiyo mala dire

haysanusi beetiza issi sohoni asi baynna kafeta bombararanne qarabisaaranne issi kompiterera hayssan qonche gidi bibeetees

Hayssan nuu si beettiza issi fooqeketi nu mitiyo kaaletidi diissa dotoriya abi ahmedi uttizo woykko iide yoo keetta geetechidi addisaaba beettida aarathi kilokko

nam7u baggara qorqoro keetti aakki beetties izappe giddon diida ogekka keehi aaho gidi uttida shinne oge maabirati ha simmidi xompishe woykko poo7o immishe beettes

hayssa nuni be'eshie diiza wogga aho dhoqa tekara diiza pooqekeetti nu toophin eretida addisaaban diiza keettakko

hayssa nuni be'ishe dizay aze giikko issi keehi giiggi uttida sofotuni ichashu oydenne xarabizi beettisii iza bollaka nam7u kompitere beettes

Hayssani issi oyddu nayti haasayn lidi meettis iza giddonkka issi adde eta qomizagenne nam'u hinde baari ayfen maralxibe wotizaydza bessee.

Hayssa duuni beeshe woykko xeelishe diizoy dubitadi woykko toophedi keehi eerettida biirokko hayssanikka dizaayase giikko bubbanikkaci shikka beetesikko

Issi aaho katama giddone beettidi diiza aaho oge boykko asbalte minene issi aaho kiitti boykko hoogenne henetidi diiza meeti kaame beette.

Haysi nuni beezo kietti fiekko pooqi nu mita gibdo beettenna izikko wulaytappe kanti gi addisaabani diiza keetta geedettidi erettisa

hayssa nuuni beyishe issi oorata pooqe keetti keedettide diisi beetties iza xeelidi diissa naytikka miyen mita oykkidi eqqiza nayti keehippe beettis

hayssa nuuni xeelishi diza issi inda bootta abala maayada inda bolla ichana walko urtada beettasure isi sintaanikka za7o mogga madaabi yeettis

Hayssa moni beshe muykko diiza hasohoy hospitale muykko payatetta naago keetta iza giddoni ichida coura nayti bettishe sintara diiza masikka miittees.

hayssa yuussi beettise aasigiikko dero wode nuuni hospitalen beidi arganchi ichanasi ko7a immisa hiiti maalara bootti ooratti hayssan beettees

Hayssa nuni beyashi dise yaasse giigio isse mita giddoni nam7oo inde nayti issi mala supe maayedi issi aldeppe waraqata ekkide diiza gojesees.

Issi dhoqu giida kataman woyykko dere bolla ki'ida nam'o mayti beettoosana izikka mayddo gawani bootta merakka izi dere bolla aybakko koyishshe beettees

Oyddu asati qorqoro keeththa keexxide dizayti beetosona. ha keeththaza biron keexetishe izappe issi adde sa'an dizaage eta pude xeelishin beetees.

hayssa nuni be'eshe beettiza misiley maca nayti bari hoophe geeshateta naanisido keettakko iza bollakka issi indesonti xaafetise izikka balaynesh geezakko

hayssa nuussi beettize aazi giza gidikko isse keta karen diiza ii gibbinne asikka beettees iza bollara biida maabrati shuboykka mitikka beettees

Hayssa nuusi beettizay aaze giikko nuuni lo7eti tishi ootti xeelishe nusi beettizay korkonchikko izikka oge bolla qoleti uttiza miisha hayssan asa nay kantes.

Hayssan taassi beettisa keehi lo'iza suhuy gammu deren woykko armamjessoonin beettida adde baabaaye tuuppe baadira malalsikka beettessikko.

hayssa nuni beyashe diizay azeeygikko keehi ordidawoykko modo gidida nam7u indenne nam7u adde woga maayyo maayidi ciisha oyqizashi beette

Hayssa nuni beyashi dise aase giikko dumma dumma murota kessida nam7u maca nayti asa naytus bayssana giizi hayssan eqqidi ha xeellish beettes

Hayssa nunni xeelashe weekko nuussi beettishe diizaa kawokketti aase giekko boddite katama bettiya haatta asame dussi immi diiza dirichite

cora asati issi bessaara biishe woykko hemmetishe beettes izikka maca attuma be'iza hemmitishe sinta bagga siimmidi gedde biiza qoncisees

Hayssani dumma dumma milara asa maytussi kiita baattiya malati beettis izikka dumma melan karetta meraranne so'o milara saafetti ittisi qonce.

Hayssa nuusi beettizay azegikko heedzdzu asatakko izappe issi gaysh usumbonta kifileni koyro kiiza naasi woyto immishe beettees

hayssa nuusi beettizay aze giikko dumma dumma miishi bayzetidi diizzo suuqekka ha suuqenikka issi mishira gulunttada eqqisara beettosa i maayoykka ro7o

Hayssan cora assi maalara ekisa aneti beettoosana hista sintanka issi adde haatta gussishe woykko zooqi giddizaagekka manasire wotidi mincishe diizays beettees

hayssa nuni beyishe nuusi beettizay azigikko asanayti ichanas maadiza salina bolli issi pootenne asintan kartoonenne jarkane samaaye beettiza

Hayssa nuussi beettiza'e hazegikko cora asiy komputere kibilini tamadi didizaweekko namabi didiisa izaanni issi nam'u adde eqqidi xeeli di diisa bessees.

Hayssani keehi cora asi betishinne ufaytish dumma dumma woga qoncisa maay maydanne keehi de7ida kiyatta giddo beettishin isa sintanka nam7o kaamuna oyqqisa beeti beettes.

hayssa nuni beeshe muussi beettisay aazifikko issi keetti lo7isa bereera diisanne iza miiyanka ogee aahu diizaage dumma dumma soho efishe

Hayssan nuusi nam'u mela miththi eachidayssa iza miyerakka mela sa'ay beetees. guuththa guyra qorqoroy beetiza misile nuusi qonccisin oodees.

Haysay mouni be'izo'e azin wiikko issi maashine muykko biratappe keetetta keetti hayssa biittishin izikka dumma dumma teeka beettees.

hayssa nuni beeshi beettizay aazi heggikku keetta dumma dumma dichida kataman keexano maaddiza bilokkete geetettida shuchi hayssan nuussi beetizay qoncekko

hayisani nam'u dunguza mayda addeti mari kushe pudde dentidi issi adesi gala gedishin beettis izikka ha sohon diizaa qonccises

hayysaame ni geyshi nuonsi beettisaayaass dikuda issi wogga massaafinne asanayutus simitima keesseya weyko pertiyaberta keettan diiza muushi duukuse

Haysa mi kawousanchati issi kibilen udtini haasayishe woykko toppishi beettisi izappe sintada waraqatinni labto pe qasekka umbar beettis

Hayssan tani be'ashe diyayssi aaze giiko pirdda woykko tuma hasayida keeththan nuusi beetiza mishi hayssani tophe bandiran xaaxeti utidi beetees.

ISsi keetta mikko biiro giddoni cora asi issippe ottidi haatsayishi biittis isikka kawo osancha geti dooge keehippe eretis.

hayssana nuni beeshe diisa guye baggara beettiza issi keetti ortodogise goyno keetta iza sintanikka issi polise eqqidi haasayishenne xeellishe beettes

ha hissa loossi isikeetta bolla xaabetti gootta woraqata diissa yaazifikko abaaratto gaala mara dangeessettifi mimirsca godda yoch linechi loota

Hayssan yuuni beeshe deezay haase giiggo kareta soufeni wogo qalameni bootta bolla ingilizatooranne amaratoora xaabetisii isikka amaraton yaagisi xeqalay aqaabe hiqe

Hayzani nam'o addeti issi hoorata keetta bolla dunguza abada dumi yekki duuga nam7o shaakkidinne kameera lentiza issi adti guyira beette.

Hayssan nusi besishi dizay aze giko gammo zoone quc'a worada pirda keta gididi qonc'isiza yoho haysan nusi betes.

hayssa nuunni be ishe diiza asanayti uttanassi keehi go7a immiza cura oydeti issi keettani doozuna ha oydesika heedzdzu gede diizi beettes

Hayssa muudiy xeelishe woykko beeshe diiza cora asati issi katama geeddon agaba hoyqqibi lo7o maayo maayyi oge geessishi diiza bessees

Haysan kehiyeesho ragitisa asi makinaala issippe ono ogen bettesi izaappe sinta baggara diisa nam'o asati feeqa oygidi ogeppe qushasha libdishe beettees

hayssa nuusi keehi cora macani attuma asi meyittis izikka bari kushini biiqa woyqqisi aaho ogira woykko aswalde pitidi diiza asa qoncisses

Hayssan muusi beettiza issi ooso maaymayda oge duunappe buura dentidi diiza cora attuma asi beettis hizappekka bolla baggara tooppe baandidi beettees.

hayssa nusi bettizayi aze giikko cora asi isipe eqa oyikkida inde addekka isipe oge fittishe diizaa besida misiley ha misilekko

Hayssan payidoon keehi coora gidiza macanne attuma nayti oge doonan fiiqa oyqqidi oge fittishi diizaa ha misile noosi qoncisi bessees.

hayssan nuuse beettiza asati keehi paydon bora gizizi etikka woga woykko ooso maayo maaydanne barhofenikka qobe woottida qase kushin peeta woykkiza

hayssa muuni xeelishe muusibeettiza nam7o macha nayti dijitali matawudi kessanas pooto immishe woykko deenni digdisanne komputere iza sintametis

hayssa duuni beeshe diissa bisili keehi malanis coura si uttiza sintani dam7u asati suufe maaydi madidekeen uttiza asikka beettis

hayssani issi addi sinta baggara eqqizi kompiutere caddishininne issi naa moykko nam7a nibidi iza sintan eqqizaga xeellishe beettis

hayssa nuusi beettizay aze giikko issi ooso keettane issi malanne issi merala diiza maayo woykko yuniforme maayida maccanne attuma nayti beettetes

Hayssane heessu asati bittoosana nam'o atte miyeera eqqida issi indasoofe maayana meeceda ha xeelishinne issife guuyera wokkaketti beettees.

hayssare keehi cora gidida kawo oosanchati salpera eqqisi deettes izikka sufe dumma dumma medada diisaga maydi nam'u asati istape guera pootoy beette

Hayssa nuunni beashe diise issi ahu keettani cora kawo oosanjati haasayishe weykko torbishe diisa istapeka sindara diisa issewi bootakko.

cora maca nayti issi keettan marara eqqida iza gidishin izaattikka baadi kushiyanni woraqata oykizanne issi naya payda giida suufe kartone oyqqas

hayssa dumma dumma soothe anjettida woykko maraqetida asi issi mala maay7o maayne untezanne iza miyenka bisa miishi woykko kameeri bittes.

Hayssan beettida issi nayya adussa hupe duriedara bari haytan gudducha aattada isintan mayke diishin a maydo shudaabi bollakka giste meridees

hayssa nuni beeshe diiza cora kalbita asi issi keehi lo iza keetta giddon uttizanne nam7o baggara iza pooto bessidi diishe hayssi keehi lo7ees

Hayssa nuni beeshen diiza keehi cima aawati sufe maaydi parazokkon ottizanne qobe wottida bare kushe soqu oottini haasayidi diizaa bessees.

issi gade giddoni maca nayti gade ootishe beettes hisappe gaxaara badala yedida kata aybekka beettis iza miyenikka woga mita woyikko zaafe beettes

hayssani nam7u asati beettosuna izikka issi shiraabe kushin oyqqidi ha xeenidi diiza aadde kare biitta asa izikka karitasufe maayis

Nam7u kareta soufi mayda bitanizi ekkisa beettis izaappekka isi addey kalbitta didishin isi nubita sintaara dizaage abi ahimada.

Hayssan nuni bayishe diize aasigikko nam'u asati sarotetishe beettisi izakka kare biitta asa gidada suge mayda shin nu beette kawo gidiza doora abi ahmedi beette.

Hayssa nuuni xelishe heesszu jitan eqqisa isiyusuppu macamentibeeto suna izafeka guyera diiza suufeka yufolisi qen giishi fiitt.

nam7u kare bita asati hayssa beetosona izikka buro horohileppe duge wodhidi issoy issara sarotishe betishe qoncisiza misileko

issi keettagidooni woykko bironi cora asi asi eqqidi xellishe issi na7ay woykko komputere bochishinni babi doona masken goozishe beittis

hayssani nuuni biishi mirarakkehin lo7isa asadi issi keettan diizanne nam7u addeti kareta sufe maaydanne izikka hu7i bowakku

Ha inwode wolayta soodooni asanayta swesibessappe harabesa faanasi go'iza woykko kadebuti yeddanas maaddiza dirgite ayssi geetettida soho ebetis.

Haysamenni darshe dizayoone giikko ise7ahu aspalto bepbe gasa baggara hissi polise geekko tirafike geetettida adde haasimiliseelishe geette.

hayssa nuni beishe woykko morsi beettiza aasugeekko numite saroteta naagisida federaale woykko polisekko izikka bage kushe dentidi issi izaa sarotishi beettiz

Hayssa noone meishi nam'umaykko heesso asati beyto suna yizikka issi mala koote bolara maaydayta gidishini sindara diisay issi polesakko.

issi keesesi ihimenna ooratha keettani coora ylaganni gaasta sisipe ontediyasayyshin weekotoppishin diiza iza lo7ettizi qonjesees

beni wode mibidiyo to lokalettida ferstantiya milese zinaami geetettida asi bari ayfen malasirogetidi kareta soofe alattidi haa xellishe des

Hayssa nuuli be'ishe si katama middooni coraye na ga naynti topphe bandira oygini nu kawaa dotoy awi aymada bowuto oyn iza oge doonan geettees.

Galin wiiti woykko toopphe feresdantiqiya ewodi halaasiso hoomida saadawarqi zawudi geetettida issin inda hayssan beettashe daa.

hayssa nuussi beettizay aazi giikko maarara eqqida aawati woyikko gasta asi issi suufe oyqidi ha bessishe beettiza iza giddonikka nigit banke giiza suufey des

Hayssa ninni beshe tibisa raasedikko cohaasa issi gade giddona akafa wikkidi puute tokishinne uoddi di diissa gita sibete.

Hayssane keeseppe cora kawo oosanchati suufe maydi ha seeliti eqqizanne maca attuma gidide paydoon cora asati beettishe deettes

Hayssa nuni beeshe nuusi beettizay aazee giikko maarara miikko salpeera sa'an ittida adde coorati biittosana izikka musulume geetettida ammano kaalliza asada.

Hayssani dumma woga mayo maayda bootta maayonne hara mayda zo'ora diiza maydi duridi woykko guppidi diiza maca asi beetteese.

Hayssa nuuni beyishe heedzdzu addeti mumbaraekko mazekin uddizi isafikka giddo diizaa issi yaddi bashe kushin baayke oykini asas odo gattishe beettis.

Hayssani heessu biitaneti eqqizin haasayishe beettes iza kushenikka haattey haylanderanne giddon diiza biitaney koote woykko suufe maay'dii ba quuren baazhe attis

hayssa nuuni beeshe diizay aase biikko beni wodey nuu itiophiya karbitaara oletishi xooridoo soona qoncisiya misile izappe gueera amaratun xaabetidi malkame arbano chiqen kees

hayssa nuni beeshe beettiza cura asi issi bolla uttizi lo7o maayo maayizi issife haasayishi woykko tobishe diiza asakko munatis iza sintanka ingilizatu suufe ekiyo poost gees

Hayssa nuni xeellishe woykko beyashe tiise aaze diikko issi kushe poosta oygizanne nam7u xoofeti beetosana isikka engemesattonne abaarato duunan xaafetis.

Hayssan kaassi beettiza isi misile beni nuu aawati oleti xoonida asa bessizanne tuura oykida para bolla uttida asa naytu misile bolla hashsho salo gakketa gees.

Hayssan jora asi isfeeshin gidi issi keetta giddon tukke oadan gida uttida idenne issi inda tukke usheeda woykko pentisaeta diisayssa beittooskko

Haysa nuni meyashe diisa cora asati tukke uyishenne tukke keetta beettosuna haso hunikka sine jabaani erkafoote mumbari muyikko dharabesinne ciishi beettie

hayssa nam7u baggan dumma dumma misiley beettes izikka attuma nayti issipe maarara uti zaageti uyishinne kaayishe diiza besgesikko

hayssani cora asay uttizaage beettis iza giddoni issi inda eqqada asa tamarsishi beettiza misille iza bolla mitti woykko guyera diiza qoncises

hayssa nussi beettiza issi koote bollana may7da ba kushen kareta aattizanne bar aybin manaxire wottiza issi bitane beettes izikka maabirate giigissees

Hayssa nuni xeelishe keehi lo7izanne lo7o mayo mayda attuma asi kiehi maalara citan eqqisi ha xeelishe ista sintan diiza xuufekka pablik serfis kommishon hawus.

haysay giyakko iza gibdoni issi aaya gayshe ba7ada issi sohon eqqiza izaka beettoso izippe guera diizay aazidikko shunkure i giyani payezettes

Hayssa nuni seelashe cora asi malara woykko yafaran diisa giiti issi warakata woykko gaasseeda geetettida miisha namabishe beettees.

hayssani nam7u bagdan maadara uttida asa bayashi deettis isi idu bidonotata haysaasa odish oykku tamarsashi diiza zakka ojes besseessa

hayssa nuni xeelishe nussi beettizay cora miishakko hayssani cora naytikka issipe oydo bolla uttizay bica totale bolla uttizay cora beettes

Hayssane keehi cora asi maalara uttidi too kohase beeshi biittes issi cora gidida nayti aahu dinban ka ishshinne maara uttida asi biitte.

Hayssa muussi beettiza gayshe nayti maarara dabtara sintan biirera wottizanne xarabeza bolla uttiza nayti tamarison tamaridi deeza malates

Hayssa nuni beashe diise aaze giikko coro nayti issi kipilen tamaridi diisa nayta bestis izikka issi mala yuniforme maandi beettis.

hayssa nuusi nam7u pootoy beetteesi issafekka ushachara diizaage tabaare nayta gidisheni haddirsara diizaage astabaare nayta tabarsishe beettees

hayssan cora asi makina naagidi de7iza besees makinikka heedzdza gidizanne heessape bolla gidiza makinati oge bollara biishe besees ha misile

Hayssa nuunne biyashe diize aaze giikko tami erdishin bashe tabu7an utedi issi kushe shaayidi diiza bessees hayssikka dhuman shaayidi diizanne mitti beette.

hayssa nuuni peeshe diiza yelaga nayti botta shurabe maynanne odda gidida nayti qope wottida addes ziyaranne shafe kani kushe dentidi beettiza naytakko

hayssa nuusi beettiza nayti neo biitte woykko toopphe nayta gidi utti ziri dumma dumma kare biitti bibe haattan giddon uttiza mayta milatidi keefippe lo7osonna

issi mala maayo maay7ida unikko shurabe maay7ida macanne attuma nayti asseka hupen qobe wottida yadaga nayti hayssan ha silidi miicishe bettes

Hayssa noossi beettizay aazi giekko dumma dumma wuga qonjisiya afala woykko hooda maala gakkumi yootti zoowe issi keetta giddon maalan meettis.

hayzani issi makinay asa naytusi woykko dammaderessi orogattidi kantishe issi naya zo7o qonda gitada makina bolda ekkada kushe miica mietta

Hayssa duuni beeshe arbabijen diissa macanne attuma nayti danguza maaydi bari boldakka maahe caala maaydanne kushen toura oykkiza izi beettes

Hayssan taassi beetizayazigiikko nam7unayti iisipe qoometidi eqqida isi beettisii hayzikka bootta maayo maaydi isi macanayo qoommida adde ha xeelesh beetti

Nam7u maca nayti keehi do7izaageti beettosuna izikka nam7ikka kushshin mugaale moyqqidi borsa isimma ba7ada qobe wottida izakka eqqasu.

dumma dumma merara deesa dumma dumma dere dumma dumma woga qoncisida maayo umayida addisi haasan beettise izikka maayo woykko kusheni cilillo maata woykkes

Hayssa beetizayy nuusi xeelishe kiehi lo7issikko coora nayti issimana maayo maaydi aasayuti ha zimmini xeelishe haatti isafe guyeera beettisa.

hayssa nuussi beettiza misile bolla issi keehi no iza naya dumma merara diiza maayo maayada ba kushen bagana oyqada ha xeellishinne hizippe gu7era nayti eqidi haatta xeelliyanati deette

hayssani nam7u nayti beettoosana izappe issi adde hawaggada diizaage sine tukke wuishinne ha xeellidi diiza nay beetteese

Hayssa nuni beeshe diize issi adde ha xeelidi wari gooreni malaxiri wottidi bootta shirabi maay'idi moobaale oykkidi beettes izappe guyera cora aside.

hayssa nuni beyshi muusibeettiza issi yohoy dees isa bollakka cora qommo birani xaafeti uttizanne dunguza maay7o midatizanne issi indaka baari sintani qalame tiitta uttizaa

Hayssa nuni beeshe diiza nelaga macanne attoma nayti balara buotta shuraabe maaydi haatta mukko shafe kare miicidi kushe dentidi beettida izakko

Issi beessan cililo maati bessisanne miti diiza sohoni polise keehi coora giddidi makina bolla uttidanne issi kaayso koyidi diiza maalates.

Hayssa mussi beettiza sohoy issi gamozoonen beettiza weekko diiza adde baabay sentani issi addi tooppe bandera maayizi ekkiza issikko beetees.

Paydon issi heeza woykko oyda gidiya macca asati sa7an uttizanneizipoe issinna karetta mayo Mayada nara kushen waraqasta oykkiza nayiya beettaws

hayssa nuni beyshe diizay azigiikko kehigita gasta sati maalara bari yaafarane kicci isiyho polanassigisi hidisa asara bessies

haystan muussi beettizay haziyeqikko cora nayti issippe attumi maci maarara eqqidi woykko salbetidi issi na7iyo xeellishe woykko izakka matawuqe kessanasi komputere oyqqiza iza beetto

hayssani paydo kehi cora gidiza qeeri nayti mitosana izikka maarara eqidi issi naya kompiutere oyqada otizaaru beyashi diis

hayssa nuussi beetizaay aze giikko issi keetta karyeeni maarara salfen eqqiza ayti botta maay7idanne gurden gidiza giiti beettoosana

hayssa nuuni be ishe tamare nayti dumma dumma issi mala ootisa yuniformu maahidi maarara muykko salbera eqqizanne iza sintanka qarabezan kompiideri diishe beettis

hayssani issi timirte keettan ludhuze yiiza nayti maarara ekizaayeti beettosona izikka dijisaale matawuqe ekkanashin weykko magagabettana ekida maytakko

haysani maarara sarfen ekkiza keehi cimaweekko gasta asi biittisi issa peka sinta baggara nam7u nayti duuro polisishe biittis

Hayssa muuni beishi nussi beettisa misini bolla cora gasta asi wikko aawati maarara wikko salbera eqiza iza tani be7ashe days.

Hayssa nam'o asati oyde maykko mumbaran uttisi dichchitale maltawuqe giigissishe wuykko izdikka baranayta wuyikko qobe wottizanne gutta nayti timirte keettafe yiidi eqqiza bessees.

hayssa nuunu biashe diize yaaze diikko cuura asa issi keietta kadoun eqqizanmi dijitale matawuqe keesse di diizaa cuura asa hamisile bisseesa

Hayssani cora ase beettishe dam7u naynti dooro poliso maae maa7ita izinni dam7u aasatii doorish diiganne waraqata faramedi diiza izaa bistees.

hayssan coranayti maarara ekkisi issinan yera kompitere xaafayda diizaaro hokkidi xeelishe beettees izikka diizaage woraqatan xaafishe beettees

Hayssa diiza miishe dumma dumma wode ehido miisha kisidi yalaga nayti isporte o talasi go7a immida woykko hara qaalani jiim geetettes.

hayssa nuusi beettize aazegikko yelaga attuma nayti toho kaasanchati maarara wuykko salfeda eqqiza nam7u cita nayti beettis

Yelaga nayti toho koaasse giita dusis izafe denderaagan hayssan issimera diisa malalaya baayda nayti koaase kaanshe diisa kiihi gudises.

hayssa musi beettiza izi oone giikko topphe eretida wotancha abbaba beqqina izikka daro wotta mela tohora woddhidi doonida asakko

Hayssa nuni be7ishin woykko xeelishin diizee aase iikko too kowaase ka iidisa kaasanjhada izikka isi naahay pude guppidi kowaase qakana hadishe woykko phum qishe beettes.

Issi adde woykko nela ganaay too kuwaase kaasajjukka izikka maydo malayaada camma wottidi bare kushe xielidi aaho too kowasi demban ittiza.

Hayssa muuni be ishe diise aaze diikko issi aho demban toho kowasse yalaga nayti ka7idi diiza naa7u qomma maayo mayda wolko malaya mayda nayti beete..

hayisan issifi saduguhanton tookoa seenetida issi kare biitta tookko assanche naymergeti daassi hadisan ke helu isligeette

daro yelaga nayti toho kease keehi dosees haysa nunni beeshi namu. nayti issi izaa qoommidi footo denlishinne ufaytishe diisaa bisisikko

hayssa nuni beashi diizoy aazi woykko oonazoy giikko tohu kaase kaahida nayti xoy makidi keehi ufaytishe diiza nayta bessees ha misile

hayssa nuni beeshi diizaawiti oonose giikko dumma dumma sohoni ispote oottidi dhoonni daagetusi woyto ehiishinne issi polisi wanca weygizanne dam7ati sintara himetishe beettiis

too kuwaasse adde kanche gidenna inde naytikka keehi ka7ana koyosona izappe demmizagani haysani cora nayti ka ish nam7u citi beettees

hayssa muusi beeteza izikko kalabeta toho kohase kaasanja giziza yie ha mizile bete zikka nuusi odogatiti diiza wekko eriso aatishe beeteza

Hayssa nuusi beettiza oyddu attoma naytikka karbetani tookohasse ka7idi keehi elettida kaasan jaga izakka nu meyti keehi doosee.

hayssa nuuni be ishi weykko xeellishenossi beettize aaseekeekko cora yalaga nayti maarara uttizanne issi mana shuurabe maayda nayta bessees

Hayssa nuu si beettiza tuu koaase kaasanchati keehippe wotishe weykko koaase phanqana giidi xeellishe beetteesee izikka nam7un qommo sohonkka iza nayta.

hayssa nuni xeelishe nusi beettiza ichashu nayti isip eqqiza naytikka isporte oothtizo goykko may7o may7idi kalse aattidi camma wotizi eqqizosuna

nam7u yelaga tohu kaasanchati issi aaho demban dumma dumma cita bessiddi kuwaase kaayidi diza nayti beettesi izaape guyera diza mittikka beettesi.

yelaga nayti kuwaase keehi doses; haysan nuuni be7she naa7u baaggaara diza nayti bari mallaya mayidi kushe kuwaase kaa7ishe beettes.

Hayssa nuussi beettiza misile bolla maarara eqqida coura tookowass kaasanchatinne izappe sintara diisa waanna kaalettizaageti beettosona.

Hayssani toho koaase ka'idi diizaa attuma nayti boykko kaasanchati beettosuna izikka kowaze phanqanasi wudish diizanne nam'u citi issipe.

Haysa nuuni beeshe dizay aaze gikko isse adde bota mayo maydi bari doona masken qacchidi ba kushin karetaba attidi keetta ginan tishe bettes.

hayssa nuuni beeshi diissa biishi aaze diikko abaratonni gilsattu duulara mimooya geetettida mihoy hayisan garetamerara duitti

hayssa nunsi beettiza issi waragata bolla dumma dumma mirara diisa sante uttisi iza giddonikka biire diizaage taasse qoncidi beettiza

hayssa nuni beeshe diizay aazi kiikko issi erisonosi amaratoninne ingilizato qaalan xaabetti qoncishe issi addey gitoni haaluss biettees

Hayssa moosi beettiza miishi aazi diikko izikka keehi qara mashanne magas zeqqasikka maaqasikka beettis izi asa maytusi go'anne qoho immines.

hayssan nuni asi isoy isuwara gaytanas maaddiza go7i teeleppe hari shafarko geetettida isi hasuhouni nusi quncidi misile bolla beettees.

hayssa nuni beeshe diizay paazigeekko issi gidton oyki uttida woykko qeeri midossa wolanas maaddida xale giddon qoseti uttido maarara dees

hayssa nuni be'she issi mita bolla qulpe coori beetteesi ha qulpeppe kilira ingilixatonka xaapettiday beetteesi izikka keys

Hayssa nuni beeshe diiza miishay amerka karheta gidizo issi maabraten asa nayssi go' immana dande damish petisdi diisekko.

Hayssa nuus beettiza miishshi merika karetta gididi asa nayti haytta wottidi maasamure siyanassi daro go7a immizanne wode ehido miishi beettees

hayssa nuuni xeelishe diiza humashini asa naytussi daro go7a immida miishakko iza meraykka sano meragidishin giddoora birati diizo ha miishikka nuu xeesishi ganch geetettes

Hayssan tohon hemetiya asi beetena gidishikka cora nayti motore bolla utizageti beetishe dee'ees izikka ha simmidi malatishe dees.

hayssa nuunni be'she musi bettize azegikko si bessane gaamili cshancara katta caanekki bishe wuykko himitishe diiza nusi qoncises

Hayssa nu si beeshi beettiza misile keehi diccida katamakko disagidonikka cora makini oge bollara laggishshenne oge miyen bididida asi beettees.

hayssan nuni be'she oorata so makina deettawus isi bollakka ciishi diishin sin tabagara uyddu addeti ha xeelidenne naangidi beettees

issi aaho katama giddooni cora makini salo merara diida oroto caanizanine iza miyenikka pooqe keeti bettishe diiza qoncises

hayssan tani be7ashe woykko xeellashe diizay aaze giikko makine bettees nam7u nayti issi mala maayo woykko mere diiza shurabe mayidanne issi qobe wottida adde beettees.

Hayssa nuuni beeshe coorawati beettosoda isikka azire geekko modore ogera fidi diiza gaari oyyde weygo tukeketay maayoykka beettes

issi aaho keetta giddoni cora kawo oosanchati beettishe dees izi maaydoykka kawo ooso keetta maay7o dibishinikka cora komputere hayssan qonqi beette

Hayssa nuni be ishe mutizay aasi geikko issi cima woykko gaasta bitane saykile laaggishinne izappe guuera cora asi miish woikko hemettishe yoettes.

Ha yssaani issi gade buron oosettisti beettizi izikka wode hido biisha ikko biitta goyiza maqinan giibishenne belishe beettees iza pesendara xoqa bere beettees.

Hayssan nuni de'ishim isporteppe isso gidida woyikko saykilee laago bolla diizamanti beetees. Izikka issi aaho katama giddon gididi keehi beettees.

Hayssan beettida keetti puoqe keettakko izappe garsara makinikka de7eesii zo7o merara diiza azi diish guye bagkara saloynne maaburati shugoy beettees

Haysiya beetiza isikeetti diishaseti suure na gitidooketa gididi izeeka bootta qalameti yeettidi coura kifure diizaabeeti isikko

Hayssan nuni xeelishe cora asi utti zaagiti beettiis hasuhonikka digital matooqe digisi didiiza woykko poozu dendii diiza macanne attuma nayti beettis.

Hayssa nussi beettiza katamay keehi aaho katamakko izikka keehi dichiganne dumma dumma pooke keettatun kumu uddida mitinne maati bessido soho.

hayssa nuusi beettiza isi keetti woyikko gibbe keehi aaho gidizanne keehi lo'iza ayben beyanaska tishu oote xeeliwode keehi lo'iza keetti beettisikko

hayssa nuni beeshe woykko xeelishe diisay aazi diikko dam7o maca nayti issi atte haatti haynandeera ciishshinne iza fe guyera coraasati beettees

hayssan nuusi xeelishe beettizay aase giikko biron keexetti didida pooqe keettenne ayushon dieiza maaburate miti shugooranne qasseka issi makini beettees

Hayssan cora tamare nayti bollara karetta ma'di maayizi garsara bootta koote maayi wambora utin xaafishshe dizayss qoncisees

Hayssa nooni beashe diise issi atti ba qooren afala yeggidi kareta koote maaynni mana sire hittizanne iza matanekka dummunumma maxaafi beettes.

hansa nuuni meeshe isi liteta sohoppe kare kiydi maarara ultisa nayti gursa baydi yidun formi mayda joranayti beettis

hayssa daro tamare nayti issi adarashani cishsha oydini maallaya woykko gawani maydinne qobe wottidi bargi kushe puda dentidi ufayetishe beettees

hayssani issi paydoone guddu asi beettis issi inda eqashe nam7u nayti uttidi nababishe iza guyeni astamara eqqada hara sanxeelishe beettes

hayssan issi bitane ha simmidi xeelishe beettes izi maaydo maayoykka keehi lo7ishe izapfe guyera qurquro keetti woykko timirte keetti beettees

hayssa nuni teelashe diize haazire giikko hissi kilafle gildooni cora attumanne maca qasseka gaastanne yala ggidida asi biire waqqidi wora qata bolla xaafishe dees

Hayssa nune besha dziaysi aazee giikko tamare nayti tamaryo sohokko izaaneekka isi asinne baynna belaso gidutidashin oyde maarara diizaageekka beettees.

Hayssa nussi beetishshe dizay aze giikko issi timmirte keettani cora asi maalara uttida issi issi adde woykko astamare tamarsishshe diizay qonce

Hayssani maalara utiza hasi beeteesii izin uttudo womboray zoomera gidifin sintabagala issi ante haa simmini iza tamarsichi dees

Hayssan issi bitane suufe maaydi iza guyerakka ego saaxine diizonne miyeera nam'o bandira issida izi suufe maaydi haasayeshe deettees

hayssi nuussi betiza misiley aaze giikko timirte keethakko naanti deenna gidikkonne karera diizaynne amerika kehi lo7izo qorqro keetta

Issi keehi aahonne dumma dumma miishan un7etti uttida keettan issi adde haasimidi haasayidi diisa izi haso musi beettes woeykko qoncis

hayssa nuni behizo misale biro metan keeta keefettiti diiza bolla qorqoro biro kishenne izappe guyera diiza cililo maati boykko mitti beettishe

hayssa nunni beetti diizoy azegikko biroon ketiti tiida keetti moykko qorkorakeetti beettisii iza miyaka mela mittinne miyeen ekkida mitti beette

Hayssan beettiza issi sohoni dumma dumma maskoote bollani diizanne qasse komputere maarara xarabeeza bolla diizaali isse xuufe imilizato xaafetis izikka diijita laybirenis dees.

Hayssa nunne be'ishshin nussi beettizay aaze giikko ke'hi aaho oge bollara cora bereti beettis izikka mutti maati dere keeti beettees

hayssa nuuni betize aase giko aaho gadi booketi zibbuno difini isaapfekka numera yidi diissa coranayti beettis mittikka beettis

Issi aahonne adussa gidida oge bollara issi makine yishshi beettisi iza kanchche gizidi izappe xoqarakka dere beettishenne qasseka maabarate miti beettees

Hayssa nuusi beettizaye aaze giikko issi aaho ogeera biro ootitire dishin issi adde yaa simidi biidi diiza izanne sinta baggara xoquhina bere beettees

ha hyssa uusi beetizaaye aaze gikko issi bessani nam7o modore issihaayishi issi haawishhindi izaappe guyira isimaqini asacaanidi hinshi quun hisse.

Hayssa nunni beashe diise oge keehi lo'eesi izikka ingilizatoni uu geetettida issi fitale minatisikqa iza bollara makine kantishe woykko hen tishe beete.

hayssa nuni teelishe noossi beettizay aazife biikko issi makini oyera biishinn terafeke oyqisi izaappe targa ekkishinni heedzdzu addesi beettosuna

Hayssa nuni beeshe diiza biitta guyde diiza mahinay biitta kaashi ekkidi izappe guyerakka saloy shaara kabeti uttida bissida woykko qol'isa misilekko

Haysa noossi nam'u addeti beettosuna izikka haylandeera bootta haatta goykko maatta gujjizinne izi maydo maayoykka karetta gizibeettesa.

hayssa nuni xeelishe nuusi cora qommo dumma dumma melara diiza miishati wekko iqati beettosana izikka maara oykkida makini oge bollara diishe

Hayssa nunni xeelishe cora asi kushi ubban haaththa mettidi beettishin issi inda sinta baggara qobe wottara ooron pooda aattizanne kushin saati diiza izaa beettana.

Hayssan beettida salo melara diiza haatta moykko bomba geegissiyo miishi keehi al7o mirakko iza sintane qobe wottida issi adde beettees

hayssan dumma dereppe arbamice weykko gambuzooni damoosanassi yeda izaati beettosuna izikka woga baayu maayddi kushe me dili diizikka beettee

Hayssa buror keetettida nam7a kietti beettees iza pesentara diida keetti irizo melatishinne haatta keetta wiikko haatta immiza go7a beettees

haysan nussi betizay aazeliko isi aaho kitaani saromerara diiza mishamiilaani isi adde qobenne bota maaydi eqila izi bettes

Hayssan keehi payyooncora gidida mitine maati beettees izaappeka sintabagara nam'u keetti beettees hari qasse bomba haa tikka beettees

Hayssa duuni be ishe diiza cora asi bootta qobi wuttidi poolise weekko oge diiza dirafike maayeli hatta ba bileen issida weekko beettiis.

Hayysaane issi adde hombaayan udtidi darabeezan muzempidi kompidara gochitti haa seelishe iza miinne dikka issi xoofe abaratoranne ingilizatora xaabetti uttizi beettees.

Aasa naytuse nu heera weekko gammuzooni giddon haatti keeyoppe wayssizii izaape dendagan hayzaani haatta giigissana se geesi diigisido wode ehido mashinay biittees